Etsito, tɔdziŋu vovovowo le tsiɛ dzi. exɔ kɔkɔwo tsɛ le tsiɛ godo. Egbedama fu geɖewo tsɛ le tsiɛ godo. Wotu xɔ ɖe le tsiɛ godo le abe ɛɛ to le yɛ wotu xɔ ɖe toɔ dzi.

Ŋutsuwo wodo awudziwu wolɔ ele kelɔnu ɖe asi woɖɔ kuku eye wole xɔtuƒe. Nyɔnu aɖe kɔ agbe ɖe ta ebla ta taku ɖuku yae wodzo tso eme va le yiyim.

Xɔme ke xe ekplɔ le, zikpuiwo le, ee…wokɔ nukpɔmɔ kɔ da ɖe egli ŋu le exɔme, atiwo xɔmemanyuwo le, agbalẽwe, glasiewo, kaɖi ki mi xe tsi ɖe ayame kple seƒoƒoawo le.

Ŋutsu woame ve wole xɔ ɖe me. Ewɔ abe, ŋutsu ɖeka, ŋutsu woame ve ƒete woɖiɔ gaŋkui eye ɖeka le nu ɖe fia nɔviɛ. ɛɛ, ka amadede ɖewo le exɔme be gliwo ŋu eye elé nuŋlɔti ɖaa si.